Bɛ kpahila dariga ka nachimba ʒi konkireti n-duri li ŋun tuui durili be tooni maa sola jinjam ʒee ni liiga bɔɣ'waɣila ka di nyɛ zaɣ'buluu ka ŋun pa o zuɣu maa mi ye liiga piɛlli ka pili zipiligu.

Niriba ata n ʒɛya n gbibi takara titali n yuuni dinni dabba ayi ni paɣa yino paɣmaa yela jakati yelo zipiligu yelo ka do ŋunbala mee jeketi boɣa bihi ni zipil'piɛlli ŋunbalala mee kahikahi o lonsilifi nuhi.

Bi niŋdila raale ka bi gbubi fulaaginima luɣili zuɣu ka shabi tamtam lɔɔrinim zuɣu n gbubi fulaagi nim maa. ka laati pooli zɛya kashabi ye liiga zɛhi liiga piɛla n pili zipiliti n wuɣi binuwa.

Paɣa mini doo nti pahi bihi n-kani na doo maa yela loŋsilivisi ashi wan ka bihi maa mi shɛba dina gabigabi kala ka o ni gbubi bi'so dini nyɛ liiga ʒee ka paɣa maa mi bɔbi.

So n ʒɛya ka niriba daadam bi zooya shɛba yɛla liiga piɛla piɛla ka shɛba yɛ sooja niɛma n pili di zipiliti ʒɛya ka shɛba niŋ noosi maksi nima ka buuti nima do n do tiŋa ni rɔba saɣiri kpaalɛ nima.

Bihi n guura n-kuli guuri kariti tab mɔɣini bi mi bi piri namda. nima bi shab nema daɣi daɣimi, ka shab mi dina sɔ ka bishab lebi bi nyaaŋgi biri bi tab maa ni guuri. doli sɔ shɛli maa.

Loori nim pɛ taba palli zuɣu ka flaaki nim yili yili loori maa ka niriba laɣim ʒe loori yinga gbuni ka shɛba ʒe palli kpana ka salootiri ninvuɣu shɛba ban bɛ loori maa gbuni maa.

Daa ni ka paɣiba beni shitoɣu shɛli din beni maa bɛ kɔhirila zipiliti zipili ʒɛhi ni zipili buluunima ka paɣa so nyaɣi baaji ka pili waluɣu baaji buluu liiga buluu ka pili waluɣu ka yino mi so jinjam ŋmaa ka nyaɣi baaji ʒee.

Boraadɛ duɣura bi ku pihalimi n Duɣuli n niŋ nyaaduwa kpam kpa ʒiɛɣu tuna n ti pahi gala gala maa dibata n zaŋ li tam

Paɣi n zaya n duɣira. kabɔb bɔbiga nsɔ dichinchini, ɔgbu la cheriga. ka bindirigu maa lee tam silinda zuɣu ka bɔkatimi tom zaya.

Dabba ayi n ʒia ka yino maa gbibi kurugu ka waya tuli ka bɛ niriba ayi maa zaa kpala niŋkpara ka laati yuuni ŋunbala maa o ni gbibi binshaɣu maa ni ka teebuli maa zuɣu binyera kuli kparim kparim.

kom n doya ka biriji di gari yi biriji sunsuuni ka biriji maa noya bi zaŋ kpalaŋ bihi n zaŋ soŋsoŋ filaawaasi gbinani ka tihi zanzaya ka tihi maa sheŋa waɣa.

Nachimbila n ʒia gbibi laɣari laɣari sheli o mi gbibi maa sheŋa nyɛla hadiredi zaɣa buluu ka sheŋa nyɛ zaɣa ʒee ka fona dibaanahi pa o tooni ka o dihiri zaɣa yinga ka ga woochi ka so mee ye liiga ka di bonbo yelo mini biraw.

Niriba n-za alepile gbini ka bɛ seechiri ban yɛn kpe alepile maa niriba ayi n-seechira ka sooja gbibi malifa zaya ka do' so ye liiga buluu m-pili zipiligu.

Du'titali n-ʒeya duu maa nyɛla du'piɛlli ka tirafiki be sambani ni wali n-doligi yaɣili ka shɛli be yaɣili palli maa zuɣu loori ʒee nti pahi loori sabinli n-chana du'titali maa sambani ni tihi n-ku pe n-doli taba.

Doo m-gbaya o naba zuɣu bɛ gbala loori gbunni yino maa muɣila o maŋa n-ʒiya n-yuuni Dokurigu maa ni niŋdi binshɛɣu o yela liiga ʒee ka zaŋ hankachifu piɛlli n-vili o zuɣu.

Paɣa n-ʒiya n-niŋ noosi maksi zaɣ'sabinli ka zaŋ sari piɛlli n-niŋ o nyingɔli ni o mi kɔhirila yaɣu ni bansi ni baajinima ka baaji maa shɛŋa wuɣi piɛɣu.

Paɣa mini bihi n-ʒi dokuɣu zuɣu n-yuundi kom mɔɣuni maa ni ka wabiri chani ginda bee dee paɣa maa mini bihi maa pili woluri. Paɣa maa pilila kapu ka piri kambu' piɛlli ka bihi maa mi piri kambuu biraun.

Nachimba n gbi boɣali ka kom be dinni ka bɛ mali paɣari golidi paɣaba mee gba zaa be dinni Sheba ʒila zuɣusaa n ye liiga yelo la ŋunbala maa kuriya n toori kom ka yino mee gbibi doɣu ʒia.

Paɣaba ayi n duɣura yino maa ʒimi ka yino maa zaŋ dirigu n damdi siliba maa puuni ka kpam tam buɣim zuɣu daansi dibaata n nyɛli ka dimbala maa mee siliba ʒɛ tiŋa.

Polinsinima n-taɣi loori zali ka bihi paɣiba mini dabba be loori maa ni ka yino yɛn sheei na ka poliŋgi maa yɛn gbaagi o poliŋgi maa yino gbubila marafa ka nachimba maa shɛba du n-ʒi zuɣusaa loori maa nyɛla loori piɛlli ka nachimba maa.

Ni rib n-laɣim zaya loorinima ayi nto taba loori maami, loori karili. Dagbamba tiboɔnɔ tipa n ti pahi loori bila. kabi to taba .ka nirba, tab tab bishahi n muɣi bimaŋ zaya.

Wobigu dibaayi m be mɔɣuni n chana wobi titaŋa ka bi nyehi wahiwahi ka niribi kpenpali loori m be moɣu maa ni loori maa.

Paaki ni ka loorinima pe bɛ mi pemi gili alikopita loorinima maa loori piɛla nɔli ka zaɣ'ʒɛhi gabigabi di ni ti'waɣilawaɣila nimaani.

Silimiim'paɣa n-ʒiya ni bindirigu boofurootu binsi gala nti pahi dirinki ni kapu kaapu sabinli ka di mali bini liŋ silimiim'paɣa maa yela liiga sabinli ka bombo zaɣ'piɛla ka o piri nintuwa o nuu ni.

Ban bɔŋɔ warila waa, paɣa mini doo ka doo maa ye nyiŋgo korigu ka yumdi paɣimaa ninni ka wara, ka silimiingi ʒɛya mŋahiroba, fɔtɔ ka somi gba zaŋ bɛni n kpa ɔtiba kami gba mŋaara paɣa so ŋun wari maa, paɣaba ayi gba lanʒi ɔ nyaaŋa ka lɔɔrinim paaki

Niriba n-ʒi baa ni. Paɣa so n-ʒia o zabiri ku paligimi zaa o mini do' so doo maa yɛla liiga ʒee ka fulaawaasi girin be nimaani ka teebuli zaya ka kube tihi gba zaa be nimaani.

Jiŋ puhiriba n puhiri jiŋli n gban gbaya ka shɛba tam zuɣusaa jɛrambisa zuɣusaa n gban gbaya bɛ mii nema maa gabi gabi mi bɛ yɛla neen piɛlla neen ʒeehi neen buluu shɛba dina brawn ka shɛba pili zipili piɛlla.